Gie fe koy la 2018 i créer un 2018 ten i njang ne formation fe ten i sipu itam Gie fe 2018 ak i créer parce que ka i njang formation fe aprés koy de leya ine nu mbuga nga njeg financement u mado xe nange financer a o leŋ o mado xe groupe a financer a aprés i mbexey koy mbi Gie mbi membre ke mbaɗa récipicer mbaɗ fop ndiki 27 apprenants re u win qarɓen ɗik fo win ɓetaɗak

ten i ley u ndik koy maire a ciya in hectare ɗik financement fe itam ka i leyelo ten rek nda i ndawiran
Gie ne de caleles ten jega fulim calelde yam commencer im i in dal ka i mborme el a qool ɓetaɗak te i mbi u formation fe ye roog fe deɓ na fop ka i ndoku pantalon in ndoku chemise in

8 mois refe 8 jours de to refe 8 semaine i ce ne i pare na koy da nde ye i pare ka da leya ine ndiki formation fe pare anga kan mbaro sorale calel yam anda ye formation fu refe na suivi yo o bugo teen e nda pour nu njal o mado xe ne jala fo o leng oxu bug na jal teen kan mbaag ka ndef groupe mene koy te ley u ye fat i mbi Gie i ŋot membre ke for mborme ene fop so akom ya i ŋota attes attestation ke koy

ka i leye mu i ŋomit na wa mbaag na financer a in malhereusement koy ya i pare na bomxay wax deg ka i yakararek yam i ndewa fule ka i ñoow ta yakar koyb i yam ye i moof na bo no ndiig ne de ŋoyit a leye president fe ka waro o ret France a jeg salon ka te visité na maga so Aissatou feke ten ret u ya Aissatou ret na aprés kaga de leya ine kan mbaro mbet compte na Pamecas feke Fimela i ndet mbet ma compte aprés de laeya ine gan mbaro ndet mana Fatick ndako mbeta tin maga i ɓata mbaɗatin Fatick i no Banque Agricole faga nda yo bo xay ka i mado yakara de nda i ndawa fule i yaqane koy bo ndik i nga a nga we ŋup na in doole yamo xe xupona kom ko xoya njol nuun wekw i mbamb rit na xaye njol ne i ŋoya nuun de ndeka nuun xa ɓaye rek mado cunga yaam wax deg fomang fo mbod nene o kin ware wago fi in bo pare to jegiro ten dara de in dal ka i mbug u a refe ref o ŋolo leng somo o ŋolo leng rek i leyele keke koy wiin se mbiyoog na formmation meke wiin we njala den fo pantalon ke de mbi u keeke mbaat te saamu liɓ keke xaye a njiko xa den no marcher fe i wax deg kaga i mbugu i njega fuliran koy nda kaga i mbugu

yamo gara nga école ko waro fi o devoir marquer anel ndax 16 o jeg ka ndax brodo o jeg ka yamo jego 0 mbato 1 heureusement koy a canga le yaaga refe a caga ndiki

nu ŋot we wem moƴ na makit taaga mbek no basin lakas nana sokoy coxit aliment yin ke aliment ke ka ay ay rogun seƴ ne anga mud ka mana o aye yo xayo ñam niid to inor ka mana o Saas nda ceƴ ne buga nga mudik o aye sax wona gar ka wer peser pod ne de mbar na ñam o coxa den de ñam kede ñam ka a fefa bes koy o ñak saas te ref na ɓuuɓ teel ke njang

<noise> anda ye a cang no maak a ndoma nda a fela yamo mako xe waas na mbinum a anda kete bug na a cange koy a jego ga tang waxdeg ka i ŋexo gel yam anda ye a moof no maak ka ɗom ka i mofa bo 2 heures i njego ga récréation yer café nda cafe som i rere gu wala leg leg o jeg xalis jika ñakit nu jolo ma xey gar mbato rokatin maga o ref ka bo 2 heures wala 3 heures o sogo wac o jega nge xa jawa nonga o fada nga o jaw retam maga bo jir yen maga jir bo xeke mbisa xam o korum tena xooyu te xotida saret a gara mbisaam hopital yamim jir na koy wax deg comme comprehension fe moom ɗeɓanoong ke mi 92 gij mo jang

formation :frafe nda wa Der den mbinase u in i njeng Directeur fa ne ena Ndong ndik koy ka décéder a ñak a nda kam avant te ñaka ka jeg a]ka i mbin ina projet ne yede ndet na koy bo wa Der a nga in a ngar meke

i ndeta bada leyame ko waro ret France ret bo France bo gat financement fe ndika rok ndika rok bo i ndet bo meke a jega projet lkas na i lancer na ye i ngat na ye gat ma um lancer projet lakas projet lakas naga ne el Fm ga a Fem faga

comme nene yo koy a ñaƴ i mbato ñaƴa kaytake ñaƴa den mbin bin bin bada leya ine mbet yo o compte lakas ten refu compte le Ely ne a nuun compte naga baque agricole i mbetun kaga ten refu xe Fem Fem koy a ley aye xana mbinase i da in 16 millions ley in bo xay itam i nga a fule dara Moustapha cisse i njal ta tena ley nda bo xay itam i nga e dara Der i nga afule in oy koy ñow ta gon le roog comme leya ine comme a dawa bo rok ale xana gar

waax deg projet ne anda ye tige ka refe o maak o xe an na ke unu na te moƴu wago ɗoq tigka i ndeer un fo xa teɓa noong

ino moƴu njeaga pusax yaam mboɓ lakas ke mbat ka lakas ka de ŋom na nda i mbage njeg ka i ŋom na ten leyu ine ga ano o xe moof na wo wagu leye nangam oxe moof na it tete jaranu ga a ɓoɓ ne i adin ina fat ino maak we i ionx mbosox

i ndikoy Monsieur Ngong fe ad wan ina re ina Directeur fe koy avant o yalo xe in kan meen wax deg a genu a in fa principal Blaise Sene feke a ndamit a in bo a lala in ne i mbar na mbi bo bin tiga nam projet yin kene yin we i mbar na we i mbar na mber dal bo mbin kene fop wax deg Ndong a dimla a in teen i so ye i mbina kene fop koy we Fem sax presque kam tiganam kene kam publiciter fene i mbi na te de nga tuye i jega groupe a jega groupe la former ena

mene i mbi tu koy wax deg a lal gana in dal bo i mbin fop i a lal gana in bo i mbin fop ka i moof rek cunga mado let na nuuno wene fop de fo gen nuun wa nu wunu mbag na ƴuf noga na in sax kom nu mbago ndam luwa nun we mbag na ƴufik nuno nu ƴuf ga in rek e o le leyonga rek ka i mbug a refa ñal lengo te leyele win wa xay tabaxa i

liɓ keke no sit feyo te xatu mbat legume keke ndef nayo no marcher fe wan sit fe yo mbi u den ŋoxu den wax deg kene i mbas kene i mbugu a bugax in dal no kene refu ka i ande koy yam i mbage njot na qox in to wax deg i mbage njala na qox in de yam pexey in mbode nen

blocage faga ten i lam toxa ten jom anu in na ad na yaam mi sax ka fiyam e% o njax nda naan a fiyam e% gaci yam o refa nga presidente fopa nane mbise France fop na un fop ad na quluxum a nane jega financemnt to nga i rang sen range a ŋesa nga a nga ong o reto Mbour jikik ketax saam na marcher te triands yo ka bug u mbisel France e ten taxu te leyaye jegam financement yam anda ye o ŋino ɓal o sereerka doy waar so mifo xoxes mi sedatu bo u nanga ñaƴa sax cerke mi kam yega ye kam sed kam jeg gaci yam ke sentu uma teen ref u ye xalis fe gar ye gat ma tak financement fe rok i ŋot kin ŋota entrepreuneur tabax basin empoissoner ñamin de maak

i ndefa nga 5 personnes sax i njalik o lakas nu ando naye ga a in o saate fe buga ke i mbiya xat lano i ŋotong tem moƴu rewe ndef na meke weke ndeta meke weke ñaƴa ngen waka i mbasiye ne u xa teɓanonga ke ngara nge meme a ngara nga sax o xot win no saate fe ɓeka den kam fe de njeg ka de ndam na ma u leya financer e bo pare to financement waga no dona ngid muul brique leng sax donino no sit fa wo ka ref gaci es question fe poser wa koy ten refu ye xa fiyu empeche faga ke tax na